Afi sia nye xɔ aɖe me eye ame aɖewo le xɔ la me ke amewo dometɔ aɖewo nɔ atsitre henɔ asi dom ɖe wonuiwo gbɔ abe nuŋiŋlie le wo dome ene ke boŋ ame kpɔtɔe wo katã henɔ anyinɔƒe nɔ wo kpɔm duu.

Dɔyɔƒe fia ɖe nye esia. Dɔyɔla nyɔnu ɖeka le afisia eye ekple le eƒe akɔme ke ame bubu aɖe hã do awu gbemumu hetsia tsitre ɖe eƒe ŋkume. Ke ame bubu yike va dɔyɔƒea la nɔ anyi ɖe dɔnɔwo ƒe ŋkume he do awu ɣi.

Ame aɖewo nye esia. Wo sɔgbɔ ale gbegbe. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Nyɔnu aɖe le wodome do awu dzɛ eye ŋutsu kpɔteawo katã hã, amea ɖewo le anyi nɔƒe ke amea ɖewo hã wo bɔbɔ ke nyɔnua ɖe nɔ anyi nɔƒe le nɔnɔme ɖe me abe wò bɔbɔ eye wole nyɔnua ɖe asi le nɔnɔme aɖe me abe ɖewo klɛ ene

Aƒetɔ aɖe le edɔlébadzi eye ame siwo le egbɔ kpɔm la, wonye amegbetɔ woame ene le afi sia eye wo dometɔ aɖewo le eƒe aba la ŋu eye wotsɔ atukpa aɖewo hã da ɖe eyama dzi le aba la dzi, ke wo katã hã wotsyɔ nu ŋɔti keŋ.

Exɔtulawowo hã le afi sia, wole exɔ tum, wole egli la ɖom eye wo katã wodo awu eye woɖo aŋekukuwo eye wotɔ ɖe egli la ŋu hele egli la ɖom.

Ame gbogbo aɖewo nɔ zɔzɔm le teƒe ya eye amaa ɖewo woɖɔ dɔwɔlawo ƒe kukuwo. Eye wodo afɔkpa gãgãwo. Eye ame ɖeka ɖe hã le dodome na wo eye ame bubu aɖe hã le eƒe megbedome abe wole eŋuti dzɔm eye wole zɔzɔm nɔ yiyim le mɔdodo la dzi.

Exɔ gã aɖe hãe nye esia. Keteke gbogbo aɖewo hã wole exɔ la me eye ame gbogbo aɖewo hã le exɔ la me ye wole akpɛtɛ gãgãwo le asi. Ame aɖewo li ɖe asi eye ame aɖewo hã nɔ akpɛtɛ la tem le anyigba eye ame aɖewo hã le awu gãgãwo ɖe woƒe axatome henɔ zɔzɔm.

Nyɔnu aɖe le afi sia le ekplɔ aɖe ŋu, eye le kplɔ la dzi la, donu vovovowo sɔgbɔ ɖe ekplɔ dzi eye akpete aɖe hã le ka ŋu le afi sia, eye le nyɔnua ƒe megbedome la, ame bubu aɖewo hã le afi sia hele nuwo kpɔm.

Dɔyɔƒe aɖe hãe nye esia. Nyɔnu aɖe yi ke nye dɔyɔla la do aŋɛwu eye wòtsɔ nu tsyɔ ŋɔtsi eye wònɔ abui dom na nyɔnu aɖe le eƒe abɔta. Ke ame bubu aɖewo hã le teƒea. Ŋutsu aɖewo hã le atsitre. Ke wo katã la, wotsyɔ nu ŋɔtsi keŋ.

Dɔyɔƒe aɖe nye esia ame aɖe do aŋewu tso tagbɔ heyi ɖe anyigbe ame aɖewo ha le anyimlɔƒe le dɔnɔbawo dzi ke ame aɖewo ha nɔ anyinɔƒe eye wotsɔ nanewo ku ɖe woƒe ŋɔtiwo nu keŋ

Amewo le afi sia, ame aɖewo ɖo dɔwɔkuku blɔ eye asrafowo alo gbadagba ɖe hã le wo dome eye dɔwɔlawo yi ke le afi sia la lé agbalẽ aɖewo ɖe asi, yi ke be ame ɖewo hã gale megbe na wo ke boŋ teƒe la katã yɔ kple agba sike wo lea dziɖegbekaɖigbe tso eʋe gbɔ.

Dukplɔha aɖe nye esia. Dukplɔla kpakple eƒe ŋgɔnɔla kpakple eƒe nutimewo sɔgbɔ ale gbegbe eye wonɔ ablɔ dzi henɔ boblo dom edukplɔ hã sia bena amewo amewo na de akɔ na yewo. Ya ta wò sɔgbɔ ale gbegbe. Amewo do awu gbemumu, amewo ɖɔ kuku dzɛwo eye wonɔ ablɔ dzi henɔ boblo dom.

Afi sia, edunyahehe ƒe aa akametiwo le afi sia eye ama ɖewo le anyinɔƒe eye woƒe ŋgɔnɔla la le atsitre eye wònɔ nu ƒom vevie eye eƒe ŋutimewo, wo dometɔ aɖewo le anyinɔƒe. Ke dumevi aɖewo hã le atsitre le woƒe megbedome.

Exɔ sia me la, ŋutsu aɖe le anyinɔƒe eye wòlé anyigbatutunu ɖe asi eye tsesi aɖe nɔ exa. Eye ŋutsu sia la, esi wòle anyinɔƒe la etsɔ nane hã ɖɔɔ to eye wònɔ alɔgbɔnui kom.

Ameha gbogbo aɖewo le afi sia, ame geɖewo do awu ke boŋ wo dometɔ aɖewo hã ɖe woƒe awuwo ɖe asi eye wole atsitre, do abɔwo ɖe dzi henɔ dzidzɔ kpɔm bobobo nɔ dzidzɔ kpɔm ale gbegbe elabena nane tɔgbi, nane tɔxɛ aɖe le edzi yim la afi sia, ame geɖewo nɔ nu kom eye amea ɖewo hã nɔ ʋli dzi eye amea ɖewo nɔ nu kpɔm duu.

sewɔtakpekpe meɛ nye esia sewɔtakpeƒe sia enye Ghana ƒe sewɔtakpeƒe me eye Ghana dudɔŋunɔlawo sɔgbɔ ɖe afisia amaɖewo le atsitsre eye ɖewo le anyinɔƒe ke boŋ asrafowo hã le ameawo dome eye nɔnɔme tata ɖewo le afisia yike ɖi fiã be Ghana ƒe sewɔtskpekpe me enye sia

Tomenukula siawo le dɔ dzi vevie ŋutɔ. Ame siwo le eke la kum, eye ame siwo le eke la klɔm. eye wo dometɔ aɖewo hã ɖo asi ali hele nu kpɔm dũu. Ke woku kewo kple kpewo kɔ ɖi vovovo hele wome tsam.

Le exɔ sia me la, nyɔnuvi woame tɔ̃, wonɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu eye nanewo le woƒe megbe domewo keŋ eyike fia be wofɔ agbalẽ aɖewo kɔ ɖe wo dzi, ke yewole kplɔ la ŋu la, wo katã wolé nyadzɔdzɔgbalẽ ɖe asi henɔ xexlẽm.

Etɔ aɖe le afi sia eye ame aɖewo le etɔla to. Tɔdziŋu aɖe hã le tɔla dzi. kea me siwo le tɔla to la amea ɖewo bla agba nogonogo aɖewo ɖe woƒe dzime eye ɖewo hã wodro agbawo ɖe ta. Eye ŋutsu aɖe ya la ede afɔ dume.

Yameŋudzeƒe enye sia, yameŋu gã aɖe le afia eye dedienɔnɔ gbɔ kpɔlawo hã le teƒea ke ame aɖewo hã sɔgbɔ ɖe afi sia geɖewo do awu ʋi eye nanewo hã kaka ɖe anyigba fũu eye amea ɖewo hã lé nu sia tɔgbi ɖe asi eye ɖewo hã bɔbɔ abe ɖe yewole nu siawo tsam ene.

Ame aɖewo le exɔgã aɖe m eye wobɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba. Wo dometɔ geɖeawo lé nuŋɔŋlɔ aɖewo ɖe asi eye wolé nɔnɔmetata aɖewo hã ɖe asi yi ke fia be wole boblo dom ame aɖe be woada akɔ na ame ma.

Amewo sɔgbɔ ɖe afisia alegbegbe. Amewo do awu vovovowo. Eɖewo do batakaliwo, eɖewo do awu ɣi wò, eɖewo ɖɔ kuku dzɛwo eye ame ɖewo hã nɔ ʋu me hedo abo ɖe dzi henɔ ʋuʋum ɖe aya me. Ame ɖewo do awu si fia be wonye tukplɔla. Wonɔ boblo dom.

Du gã aɖe me enye esia eye mɔdodo la keke ale gbegbe eye ŋuwo sugbɔ ɖe mɔdodo la dzi eye amea ɖewo hã le fli me va tɔ ɖe mɔ to. Ame ɖewo le nu kpɔm dũu eye ame ɖewo hã tsitre ɖe ŋuawo ŋu yi ke ŋuawo nɔ zɔzɔm hafi.

Ame aɖewo yi ke do awu yibɔ kple kuku yibɔ le afi sia, kpovitɔwoe wonye, ati aɖe le wo megbe eye ŋutsu aɖe le si do awu blɔ la le wo titina, kpovitɔwo lé kaƒomɔ ɖe asi eye ɖewo hã lé tuwo ɖe asi.

Dɔyɔƒee nye afi sia hã. Eye nyɔnu aɖe yi kee nye edɔyɔla la ye hã le afi sia eye wònɔ kekpem ɖe vidzɛ̃ aɖe ŋu. Eye nyɔnu am eve bubu aɖewo hã nɔ atsi tre henɔ ekpɔm dũu le ale si me wònɔ edze fem na ɖevi sue sia.

Eŋuwo le afi sia edze ƒa be eŋuwɔƒee nye afi sia eye wowɔ ŋuwo geɖe da ɖe afi sia eɖewo nye gbemumu, eɖewo nye ʋi eŋu ʋi eye eɖewo nye amadede yike nye aŋutitsiɖiɖi eye ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe adzɔge eye wonɔ eŋu siawo kpɔm vevie.

Ɖeviwo le etɔto. Etɔ sia le ekpewo le tsila me. Eye ɖevi siawo wo dometɔ aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kpela dzi. eye eɖewo nɔ enu kpɔm dũuu. Eye wo dometɔ geɖewo lé aŋɛgbawo ɖe asi, si ke wokɔ da ɖe tsila dzi henɔ nane wɔm.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi eye wokɔ evia ɖe atata eye nyɔnu bubu aɖe hã atsi tre le emegbe. Ke bubua aɖe hã nɔ ŋgɔ nɔ kpekpem ɖe ɖevia nu. Ame sia dze be enye dɔyɔla eye nanewo hã nɔ agba aɖe me, wò nɔ kpekpem ɖe ɖevi sia nu

Xɔ sia me hã nya kpɔ ale gbegbe, drɔ gã aɖe le mia kpadzi eye le titina le gli ŋu la, didiƒenukpɔmɔ le gli la ŋu eye kplɔ̃ vi eve le titina eye seƒoƒo ƒe ze aɖe hã dzedzem le dusi kpadzi eye seƒoƒo le eme.

Enyadzɔdzɔkakalawo wole afi sia. Vevietɔe nye Yevuwo eye wolé, ame aɖewo lé mɔƒonuwo ɖe asi eye ame aɖewo lé mɔ siwo wokɔ léa nɔnɔmetata ɖe asi eye ame aɖe le woƒe ŋkume nɔ nu ƒom eye wokɔ mɔ siawo da ɖe eya meadzi hɔnɔ lelém

Ati gãga aɖewo le afisia eye eʋua ɖe hã le afisia. Woʋu ʋɔ la da ɖi eye ame aɖe gbã le ʋu la ŋu ke nyɔnu aɖe hã do awu dzɛ eye wonɔ eɣe ɖum eye ame kpɔteawo hã sɔgbɔ ɖe megbe domi he le nawò ɖe asi henɔ nukpɔm dũu.

Elã geɖewo le afisia, wole gbehe la me hele yiyim. Anyi yiwo yike nye gbe nyi hã le eme, eŋu gã aɖe hã le elãwo ƒe dome le yiyim eye ame aɖewo hã le eŋu la me

Ŋutsu aɖe ya do awu ɣi eye wokɔ nane kɔ ku kɔ eye ame bubuawo ɖewo hã le eyome vevie eye wonɔ asi nyame ameha aɖewo yike ƒoƒu ɖe afisia yike hele aflaga ɖe asi yike woŋlɔ nuwo ɖe edzi. Enu siwo le aflaga la dzi la nye dunya hehe ƒe nyawo.

Xɔtutu aɖe le edzi yim eye woɖo gakpo aɖewo ɖe xɔ la tame. Ke amea ɖewo hã edro nanewo ɖe ta yike nye eke kple ekpekui kple etɔwo yike wonya le anyigba la, woawoe le ekum kɔ le exɔ la liam nɔ edziƒo vamee.

Etɔ ɖɔ le afi sia ale gbegbe eye wogeɖe xɔwo me eye wotsɔ eŋuwo hã ɖe nu ke ɖevi sue aɖe ya la, edze agbagba kaka lia ŋua wo dometɔ ɖeka eye wotsi tsitre ɖe ŋu la ƒe dodome kple susu bena etsi la magawɔ nu vevi ye o.

Yoo, enuɖaƒe gã aɖe hãe nye esia, afi si woxɔna amedzro ɖo eye woakpɔ nu aɖu, zikpiwo le ekplɔ̃wo ŋtsi eye nɔɖuɖu aɖewo hã wole kplɔ̃a dzi, eye megbedoma la, e agbe damawo le megbedoŋɔa le enuɖaƒe la ŋtsi.

Etɔ ɖe amesiawo le aƒe sia me eye wò ma gãteŋu anɔ aƒe sia me o. Ke wòle gbagba dzem be na yewoa tso tɔ la eye wotsɔ ekpe kpakple atikpowo kɔ da ɖe etsi la me eye wonɔ etso be yewoa do go ɖe go ta.

Yameŋudzeƒe ye nye afi sia, nyɔnua ɖe ƒe agbawo le dzime nɛ, eye wotsɔ ɖevia ɖe ɖe akɔŋu, ke ɖeviwo ƒe fefeŋu aɖe hã nɔ eyama sime eye wonɔ tsɔm de asi ne ame aɖe si le dɔ wɔm yameŋudzeƒe afi sia.

Egbegbeaɖee nye esia eye woɖe mɔ to egbe la ƒe dodome ke eŋua ɖe hã le emɔ la dzi zɔm. Ke lãɖisɔwo le teƒea geɖe eye egbe nyuie hã kpeɖe eŋuti wole zɔzɔm le egbe la me ke eɖewo hã tsia atsitre ɖe mɔdodola dzi yi ke be eŋu la le woyome

Ameha geɖe le afi sia eye akɔdagbaleviwo le wo si me eye akɔdanuguiwo hã le afi sia eye wo le fli me hele yi zɔzɔm ɖekaɖeka hele akɔ dam le afi sia eye akɔda nuguiwo le ekplɔwo dzi eye ne woɖo afi ma ko la wotsɔe da ɖe eme ko ke wodzo.

Dɔyɔƒee nye afi sia. Dɔyɔlawo sɔŋ ƒo ƒu ɖe afi sia henɔ enuwo kpɔm. Ke wo dometɔ ɖeka si nye ame tsitsi le wo domela, lé nɔnɔmetata ɖe ɖe asi henɔ wo, wofiam, henɔ nanewo fiam wo le eŋuti. Nnɔnɔmetata sia hã le abe amegbetɔ ƒe ŋutinuwo ene.

Asa dzie nye esia eye amedzroxɔ zikpui legbe aɖe le esa la dzi. Eye edrɔ aɖe hã le egli la nu yi ke be agbalewo le edrɔ la dzi. Ke boŋ nɔnɔmetata aɖewo hã le edrɔ la me eye exɔame ƒe anyigba wo wotso eme vivivivivivivivi

Amewo sɔgbɔ ɖe afiya. Edɔwɔlawo sɔ gbɔ ale gbe eye agba si wokɔ le dziɖegbae kaɖi la sɔgbɔ ɖe afiya ale gbegbe eye ne nye be egakpɔ teƒea ƒii la, exɔ gã ɖe hã le afima eye wòtu nane wò kɔkɔ ale gbegbe.

Eŋu woame ve le afi sia. Eŋu sia ƒomevi wokɔ wɔna kametete ƒe wɔnawoe. Eye amaa ɖewo tsa tsitre ɖe eŋuawo ƒe megbedome. Eye wonɔ eyame kpɔm. Ke eŋula, afi si eŋula le la, akpɔ be be anyigba le dzẽee. Eye eŋua ɖeka hã nye amakpadede le dzẽẽee. Ke eɖe hã nye ɛ blɔ.

Asime enye esia, nyɔnu aɖe ɖo asi ɖe afi sia, ataditutu le kplɔ la dzi, mɔlu le kplɔ la dzi, sabala hã le kplɔ la dzi eye nyɔnu bubu hã dze ŋgɔe abe ɖe wo be yeaƒle nua ɖe ke ɖevi aɖewo hã etsi atsitre henɔ wokpɔm duu, ke wo dometɔ aɖewo hã lé agba ɖe ta.

Blemaxɔ gã aɖee nye esia eye ameha geɖewo tsatsitre ɖe afi sia, wonye enukpɔlawo, wonɔ enu kpɔm ale gbegbe ke ame ɖe hã nɔ woƒe ŋgɔ henɔ nya aɖe gblɔm na wo tso exɔ gã sia ŋuti eye woawo hã nɔ to ɖom.

Ame aɖe nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu eye nanewo le eƒe akɔme abe atikɛ ene eye ame bubu aɖewo hã wole eƒe ŋkume, ɖewo nɔ anyinɔƒe eye wonɔ enya ɖe gblɔm ne woamewo vevie tso nu siwo le eƒe akɔme la ŋuti.

Amewo sɔgbɔ ale gbegbe hele gbe lɔm ke wolé nuŋɔŋlɔ geɖe ɖe asi eye eɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃ eye wodo awu yibɔ ke wo dometɔ aɖewo le ʋli dom ale be woke nu ɖe te ke boŋ ame aɖewo ha do awu aŋutitsi ɖiɖi henɔ wo dome henɔ gbe la lɔm.

Ame aɖewoe nye esia. Wodo aŋewuwo eye wo le agble ke wonɔ etsi wum ŋkuawo eye wodo aŋewuwo elabena tsidɔ wɔm wo le.

Xɔ gã aɖe le afisia. Xɔ la nyakpɔ ŋutɔ alegbegbe eye amewo sɔgbɔ nɔ zɔzɔm le xɔ la ƒe ŋkume eye mɔ la dzi hã nye ŋu emɔ yike zrɔ̃ale gbegbe ke nyɔnu woame etɔ ɖe hã, edo awu ɣi eye wokɔ nanewo kɔ ku kɔ keŋ henɔ zɔzɔm le mɔla dzi.

Eŋu gãaa ɖe le afi sia. Ame aɖewo hã wo sɔgbɔ ɖe ŋula ŋu ale gbegbe. Eye wo dometɔ aɖewo tsɔ ŋɔtsinuwo hetsyɔ woƒe ŋɔtsiwo. Eye ɖevi sue aɖe hã nɔ amahawo dome. Edze ƒãaa be wonɔ eŋu yi ke wowɔ la ɖem fia mehawo.

Amewo le atsitre le afi sia nɔ gbe dom ɖa le gbedoxɔme. Wo dometɔ aɖewo do awu legbe aŋtsiɖiɖi. wo dometɔ aɖewo hã do wu legbe aŋtsiɖiɖi pɛpɛ gake woda avɔyibɔwo ɖe abɔ hele atsitre henɔ yame kpɔm henɔ gbe dom ɖa na Mawu.

Nyɔnu aɖe hãe nye sia le dzodoƒui. Dzodoƒila nyakpɔ ale gbegbe eye nyɔnula nɔ tsitre nɔɔ agbame klɔm. Ke esime wòle agbame klɔm la gaƒoga hã le eƒe to, wònɔ enya se hee alɔgbɔnu kom.

Eŋu gã aɖe le zɔzɔm eye amewo sɔgbɔ ɖe ŋu la me eye woŋlɔ nane kle ɖe ŋu la ŋu. Kea me aɖewo hã le tsitre le teƒea eye wolé agbalẽ ɖe ɖe asi yike ame aɖe ƒe nɔnɔmetata le agbalẽ la dzi. Kea me bubuwo hã nɔ emɔwo dzi za henɔ emɔ la dom nɔ yiyim.

Ameha aɖewoe le afi sia. Habɔbɔ aɖee nye sia tsɔ agbalẽwo kpakple abo geɖewo hele ame bubu aɖewo nam. Alebe agbalẽwo sɔgbɔ ɖe ekplɔ̃dzi le afi sia ale gbegbe. Ke ame, ameha yawo hã la woawo hã wolé agbalẽa ɖewo ɖe asi.

Asa sia dzi nyakpɔ ŋutɔ ale gbegbe. Azikpui aɖe le asa la dzi. Ke ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui lame eye wòda afɔ ɖe afɔ dzi, ke nyɔnu bubu aɖe hã le tsitre eye wònɔ anyigba tutum vevie ŋutɔ kple emɔ aɖe.

Nyɔnu aɖewoe nye esia, nyɔnu woame atɔ̃ wo katã wotsɔ nugo kpla ɖe dzime eye wole mɔdzi yina le zɔzɔm le tɔ aɖe to. Tɔ sia le ko abe kɔflati dzodzo ene elabena eme mekɔ tututu o.

Teƒe sia, ame tsitsiwo kple ɖeviwo siaa, wo katã woto fli eye wolé agba ɖe asi eye wotɔ ɖe exɔ aɖe ŋkume, teƒe ma la, nanewo le kplɔ la dzi abe nuɖuɖu ene. Wo katã wotsɔ agba ɖe asi hena nuɖuɖu xɔxɔ.

Mɔ dodo aɖe enye sia si wowɔ ɖe kpetata aɖe ƒe asiƒome eye amewo sɔgbɔ nɔ mɔ la dzi tom ale gbegbe. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo, ame tsitsiwo kple ɖeviwo, wo katã wonɔ mɔ si le kpetata ƒe asiƒome la dzi zɔm.

Nyɔnu aɖe le afisia, enɔ kpekpem ɖe dɔnɔ aɖewo ŋu le ati gã aɖe te eye nyɔnua ɖe kɔ evia ve eye wonɔ nane wɔm le ɖevi la ƒe asi ŋuti eye ame bubuwo hã le ati la gɔme. Ke wò dometɔ geɖewo tsɔ nu kɔ tsyɔ ŋɔti. Nusi wokɔ tsyɔ ŋɔti la nye aŋutiɖiɖi.

Dɔyɔƒe enye sia, dɔyɔla la le awu ʋe me eye ame si va dɔyɔƒe hã le zikpui me. Ke dɔyɔla la tsɔ emɔ aɖe hele amea ƒe ŋgonu ɖom eye atike aɖewo hã le ekplɔ dzi, ke wota nanewo hã yike wokle ɖe exɔ la ŋu.

Ɖekakpui kple ɖetugbi aɖewo wonɔ anyi ɖe exɔ aɖe me eye emɔ si woƒoa nu ɖe eme la le wo ameawo si eye wonɔ nu ƒom ɖe eme henɔ nyadzɔdzɔwo gblɔm le exɔa sia me eye le exɔa me la ekplɔ aɖe hã le woƒe ŋkume eye emɔ siawo le ekplɔ la dzi.

Enyadrɔƒee nye esia, afi si wodrɔ nya na amewo le eye enyadrɔla gãwo wo sɔgbɔ ɖe exɔ la me eye ame aɖe hã tsɔ emɔ ɖe asi hele nu si dze yim la kpɔm. Ke boŋ hã ame bubuwo sɔgbɔ ɖe exɔ la me ale gbegbe ale si me be enyadɔdrɔla le edzi yim.

Nyɔnuwo sugbɔ ɖe afi sia eye woŋlɔ nanewo lé ɖe asi keŋ. Eye wo dometɔ aɖewo hã wolé mɔ̃ƒonuwo ɖe nu nɔ nu ƒom ɖe me eye wonɔ gbe lɔm le ablɔdzi henɔ yiyim. Wo dometɔ aɖewo wu abɔwo ɖe dzii eye wo dometɔ aɖewo hã nɔ alɔgbɔnui kom henɔ zɔzɔm le ablɔla dzi.

Etɔsisi aɖe nye esia eye elãwo sɔgbɔ ɖe etɔ la me henɔ etsi nom. Elã siwo le afi sia ɖewoe nye, lãɖisɔ. Lãɖisɔ woawoe nye eyiwo ke woƒe ŋuti le abe yibɔ kpakple ʋi afli yibɔ le ʋitɔ la me eye sɔveda ɖeka aɖe hã le dziaƒo. Ke boŋ ahloẽ hã le etɔ la to henɔ etsi nom.

Afɔkua ɖe dzɔ le afi sia eye lɔri la gba ŋayaŋaya, amewo sɔgbɔ ɖe afi sia henɔ nu kpɔm ke boŋ edzotsilawo hã va teƒea bena yewoakpe ɖe amehawo la ŋu eye woawo hã wotsa tsitre ɖe mɔdodo la dzi, eye ama ɖewo hã le adzɔge ŋĩi le moto dzi henɔ enu kpɔm duu.

Eŋu gã aɖee nye sia. Amewo sɔgbɔ ɖe ŋu la me ale gbegbe. Eɖewo do awu yibɔ eye eɖewo do awu dzi. Ke wo dometɔ aɖewo le ɖiɖim ɖe anyigba eye kpovitɔ aɖewo hã wotɔ ɖe ŋu la ŋu le kpekep ɖe wo ŋu be woaɖi ɖe anyigba. Kpovitɔwo ƒe eŋu yike nye ŋu yibɔ aɖe hã le emia gome.

Teƒe aɖe nye esi. Ame aɖewo nɔ sɔ dzi eye ame aɖewo hã nɔ kposɔwo dzi. Ke ame aɖewo hã le afɔ zɔ eye agba gã aɖewo hã le èsɔa ɖewo ƒe megbe eye wonɔ zɔzɔm.

Dɔyɔƒe aɖe enye esia le agbadɔ aɖe ate. Agbadɔ sia la avɔee wotsɔ gbee. Ke amewo le la te eye agbalẽ aɖewo le amewo ƒe ŋkume. Agbalẽa nye aŋutiɖiɖi eye ŋutsua ɖe yi ke do awu yii la le tenu le wokpɔm.

Eduha, edunyahehe ƒe teƒea ɖee nye esia, ame aɖe le atsitre ɖe nyagblɔkplɔ aɖe ŋu eye wònɔ nu ƒom kea me kpɔtɔeawo sɔgbɔ ale gbegbe eye woƒo xla ya amea ame geɖewo do awu dzɛ̃wo eye bubuawo do awu ʋiwo eye wo katã wo bɔbɔnɔ anyi le nya la sem.

Kpovitɔwo le afi sia eye yevu ŋutsu aɖe hã le wo dome. Ke kpovitɔwo dometɔ ɖeka le ee… nane dem asi na yevu sia. Le kpovitɔwo dome hã la, ŋutsuwo le wo dome eye nyɔnuwo hã le wo dome. Eye kpovitɔwo ƒe amegã ŋutɔ ŋutɔ hã le tsatsitre ɖe amewo dome le afi sia.

Ame aɖe hã enye esi le afisia nɔ enu ƒom eye anyadzɔdzɔkakalawo ɖo woƒe emɔwo ne gbogbo zã eye wonɔ ena gblɔm nawò hã wonɔ sesem ke emɔ sɔgbɔ ale gbegbe le ŋutsula ƒe ŋkume.

Kametete nane le edzi yim le afi sia eye nyɔnuwo sɔŋ koe le kame sia tem eye kame tete sia la nye abo aɖe yi ke wodana nɔ eɖɔ ta tom eye amea wo la, wo dometɔ ɖeka dzo yi dzi ŋii heyina ɖe abo la ƒo ƒe ke ame gbogbo aɖewo hã wole anyinɔƒe henɔ wo kpɔm.

Teƒe sia la, amewo sɔgbɔ ɖe afi sia eye wotsɔ avɔwo tsɔ wɔ xɔe eye woƒe nuɖugbawo le teƒe sia eye woƒe nudodowo hã le teƒe sia. Yameŋu gãga aɖewo hã gblẽ tsi teƒe sia eye ati gã aɖewo hã wole adzɔge ŋii.

Amewo sɔgbɔ ɖe afi sia eye wokɔ avɔ ʋɛ̃wo tsyɔ akɔ, ke amea ɖewo hã le wo dome abe eve ene la, woawo ya la, wotsɔ avɔ yibɔ etsyɔ akɔ eye wonɔ zɔzɔm henɔ exla ƒom nane yike le teƒea ƒe dodome.

Sɔleme aɖe enye esi. Ame aɖewo le awu ʋi me hele klodzi hele subɔsubɔm eye wo ame aɖewo hã tɔ ɖe ɖusi kpadzi le atsitre tso asi tso ƒo eye woa e woƒe nunɔlawo hã le e dziƒo ƒe akpadzi eye wolé agbalẽwo ɖe asi henɔ xexlem.

Nyɔnu woame eve aɖee nye esia wonye dɔyɔlawo eye wole dɔyɔƒe. Ke dɔnɔwo hã le woƒe anyimlɔƒe le abatsiwo dzi le xɔ sia me. Ke nyɔnu eve siawo yi ke nɔ wo dzi kpɔm la nɔ agbalẽ aɖewome tom vevie ŋutɔ.

Dɔwɔla aɖewo sɔgbɔ ɖe afia zã eye woɖo woƒe dɔwɔƒe kukuwo eye wodo awu awu ɖe awu dziwo yi ke ɖi fiã be wo dɔ wɔm ke agba aɖewo hã wole afi sia yi ke nye agba yi ke wokɔ léna dziɖegbekaɖi tso ŋdɔkutsu me yi ke fia wo le agbawo sɔgbɔ ɖe afi sia eye ameawo hã wole teƒe sia.

Teƒe sia la, exɔ anyi xɔ ɖe le afisia. Anyi xɔ la ƒe megbe dome tutu la, etsi ɖe ʋe globo aɖe le xɔ la ƒe megbe dome eye eʋɛ sia le gbeɖuɖɔ sɔ̃yikɔe yɔ eʋɛ sia eye wokɔ atia ɖe hã da ɖe eʋɛ la dzi eye wole atsia dzi zɔm.

Gbadzatonue nye esia. Gbadzatɔwo le eŋu ƒom. Ke eʋeɖulawo hã nɔ tola me eye wonɔ dzime ŋem vevie. Ŋutsuwo sa avɔ ɖe ali eye nyɔnuwo gba akɔ. Eye eŋuƒolawo hã le anyinɔƒe, eŋuwo le woƒe akɔme eye ʋeɖuɖula nɔ edzi yim vevie.

Eŋu fɔku aɖe dzɔ le mɔdodo sia dzi alebe eŋuwo sɔgbɔ ɖe teƒe ya ale gbegbe. Kpovitɔwo ƒe ŋuwo hã le teƒea. Ke ame aɖewo hã wolé nubable aɖe ɖe asi yina dada ge ɖe eŋua ɖeka me, ke ame ƒe afɔ nɔ dzedzem le nubable la me eye ame siwo lé nubablea ɖe asi la, wo katã wodo asiwui.

Ebexɔ gã aɖe nye esia, exɔ la wotui kple ebe, eye nyɔnu aɖe le atsitre ɖe exɔ la ƒe ŋkume eye ame bubu aɖewo hã sɔgbɔ le eƒe ŋkume henɔ ekpɔm. Nyɔnua nɔ enya ɖe gblɔm newo eye woawo hã nɔ to ɖom vevie.

Nyadzɔdzɔgblɔlawo sɔgbɔ ɖe afi sia keŋ eye wo dometɔ aɖewo hã lé mɔ ɖe asi emɔ yi ke woko wɔna nɔnɔmetata le wo sime keŋ eye wo dometɔ aɖewo dɔ abɔ ɖe dzi hena babiabia le wɔna si wɔm wole la me.

Nyadzɔdzɔ dzikpɔlawo sɔgbɔ ɖe xɔ sia me ale gbegbe. Geɖewo lé agbalẽ kple nuŋlɔti ɖe asi hele nane ŋlɔm vevie eye ame kpɔtɔewo hã wole emɔ aɖewo yi ke wokɔ léa nɔnɔmetatae ɖe asi henɔ nu si nɔ dzi yim la lém ɖe mɔ dzi.

Ameha aɖewo sɔgbɔ ɖe afi sia alegbegbe eye ame ɖeka aɖe yike do awu ɣi tia titre ɖe woƒe ŋkume eye ameawo le hoʋlim be yewoana asi aƒetɔ sia eye aƒetɔ la ha ɖo mo vevie henɔ asi nam amehawo

Amedzrodzeƒe aɖe hãe nye esia. Eye amaa ɖewo nɔ anyi ɖe ekplɔ̃ ŋu. Teƒea lolo ale gbegbe. Amagbe aɖe hã le teƒea yi ke nye seƒoƒo. Ke amea ɖewo le ekplɔ̃ ŋu abe ɖe wole nu ɖum ene. Eye eɖoa ɖewo hã wole ɖusi kpadzi. Eye exɔla, wogbɛ kple ati aɖewo.

Amewo sɔgbɔ ɖe afi sia ale gbegbe, ama ɖewo le atsitre eye ɖewo le anyinɔƒe ke nyɔnu aɖe lé via ɖe asi ye ɖe ame aɖe hã le atsitre eye wonɔ atike gem ɖe nume na ɖevia ɖewo eye ame kpɔtɔawo hã le afi sia le edzɔ.

Edudɔ nyahehetɔwo ƒe hatsotso aɖee nya esia eye wodo woƒe awuwo. Awula nyeAmadede dzɛ, ɣie kpakple gbemumu eye wòa ame aɖewo le kpẽ gã ɖe le kuku le ɣli dom vevie hele boblo dom be amewo na dakɔ na yewo ƒe nunɔla.

Ɖevi aɖe kple ame tsitsi aɖe wonɔ ekpela dzi nɔɔ ɖeɖefia ɖem eye ame aɖewo hã le atsitre tsɔ emɔ aɖe ɖo wo dzi henɔ wokpɔm. Ke ame bubu aɖe hã nɔ anyigba gome eye ya hã nɔ ame siawo kpɔm vevie.

Amewo sɔgbɔ ɖe afi sia, nutsuwo, nyɔnuwo, yevuwo kple ameyibɔwo. Wodo awu vovovowo yike nye amadede vovovowo, ke awu siawo hã le nɔnɔme vovovowo me eye woto vovo ale gbegbe elabena amadedewo sɔgbɔ fuu.

Afi sia la, ŋutsu ame aɖewo woƒo ƒoƒu ɖe xɔ sia me, ke le xɔ sia me la, ekplɔ aɖe li eye emɔ ɖeka ŋugbi aɖewo le ekplɔ la dzi eye wo katã wo tsɔ nane ƒo ɖe eme la gɔme eye wonɔ nu kpɔm to aŋuŋɔe aɖe me eye wo katã wole enumekuku wɔm le exɔ sia me.

Kpovitɔ geɖewo le afi sia. Wonɔ zɔzɔm le mɔdodo dzi le egbɔme. Ke wole tsatsam le gbɔ la me be yewoakpɔ kpo egbɔ bena dedienɔnɔ le egbɔ la me eye wodo awuwo wo le lãnuwo hʋ ɖe asi.

Afi sia nye efiasa xoxo aɖe yike yevuwo tu eye wòlolo ale gbegbe eye amewo sɔgbɔ ɖe afi sia hele nu kpɔm. Ke wo dometɔ aɖewo nye yevuwo eye wo dometɔ aɖe nye ameyibɔwo, amea ɖewo ɖo asi ali eye wo katã wonɔ enu kpɔm duu.

Dɔyɔƒee nye sia eye ame dɔnɔwo le anyimlɔƒe eye nyɔnu wɔme eve aɖewo nɔ wo dzi kpɔm eye wo amewo hã wodoa wu tso tagbɔ yi ɖe anyigba. Awu si wod la aɛewue wonye eye le dɔnɔawo dome la amea ɖeka nye amegaɖeɖi ale gbegbe.

Ameha gbogbo aɖewo ɖi anyi ɖe afisia. Amea ɖewo le anyigba lɔƒo me eye amea ɖewo hã wole dziƒo, ke ame aɖewo hã le dodome eye wodo abɔ ɖe dzi nɔ nya gblɔm ne ameha la. Dukplɔla gã aɖee nye ya eye wonɔ boblo dom woƒe nuwɔana wo.

Sewɔtakpekpemee nye sia. Ghana ƒe sewɔtakpekpeme yee nye esia. Eye amewo sɔgbɔ ale gbegbe. Amewo le anyinɔƒe. Eɖewo le ɖusime eye eɖewo le miãme. Ke boŋ eɖewo hã le eglila ŋu hedze ŋgɔ ame kpɔtɔewo katã. Eye nɔnɔmetata ɖewo hã le eglila ŋu.

Blemaxɔ gã aɖe le afi sia eye xɔ la le tɔ aɖe to tututu ke le tɔa dzi la, eŋuwo, tɔdziŋuwo geɖe le tɔ la dzi eye ame gbogbo aɖewo hã nɔ tɔdziŋu sia me eye wonɔ nu vovovowo wɔm ke nyɔnu aɖewo hã le wo dome yi ke be wotsi atsitre ɖe tɔdziŋu la ŋuti.

Amewo sɔgbɔ ɖe afi sia eye wole ati aɖe gɔme Wo sɔgbɔ ale gbegbe be wole gbe lɔm. eye wotsɔ nane hetso wo kpakple mɔdodola katã dome. Eye Ggbadagbawo kpakple Kpovitɔwo le mɔdodo la dzi hele egbɔ kpɔm ben dedienɔnɔ le edzi yim.

Xɔa ɖee mee nye sia, amewo sɔ gbɔ ɖi ale gbegbe, eye amesiawo la, woƒe agbawo le wo gbɔ eye amea ɖewo ƒe agbaawo la ,wolé wo ɖe asi eye eɖewo la, woda wo ɖi henɔ anyi ɖe wo ŋu henɔ enu kpɔm, amea ɖe hã tso asi ɖo eta.

Ame aɖewo le zikpuime hebɔbɔ nɔ anyi henɔ ɖeɖefia aɖe kpɔm le dzidziƒe nukpɔmɔ dzi le dzidziƒenukpɔmɔ la dzi la ŋutsu aɖe kpakple nyɔnu aɖe dze ŋgɔ wonɔewo le alɔgbɔnu kom na wonɔewo

Enyikplɔvi ɖekaɖeka wɔme etɔ̃ yike avuwo hã le wo si ele wo yome la wole enyiwo kplɔm yi gbe dzi. Enyiawo sɔgbɔ ale gbegbe ke alẽwo aɖewo hã le enyiawo dome eye ɖevia siawo le atsi ɖe asi eyi ke wotsɔ le lãwo kplɔmee.

Teƒe sia ƒo ɖi ale gbegbe. Eɖi sɔŋ kple tsiƒaƒawo sɔŋ yee le teƒe sia tom. Gbeɖuɖɔwo sugbɔ ale gbegbe. Ke ɖevi sue aɖe yi ke do awu dzẽ la, nɔ anyi ɖe gbeɖuɖɔla dome eye wòtsɔ eƒe miãsi ɖo eta abe ame si ke lãme mele kɔkɔm na o ene.

Ŋutsu aɖe hã le afisia. Enɔ anyi ɖe ŋgo aɖe dzi wole emɔ ɖe ɖe asi. Wonɔ nane wɔm. Ke woɖo asi ɖe hã ɖe agbadɔ aɖe gɔme. Enu geɖewo le afima. Enu nono kple mɔliwo le agbadɔ la gɔme.

Ʋedɔlawo ɖe wo le afi ya. Wodo woƒe awuwo eye wo le exɔ ta me enɔ dɔ wɔm vevie eye nu si wɔm wo le nye be, wotsɔ agba si ke wokɔ hea dziɖegbe kaɖigbe tso eʋe gbɔ la le dadam ɖe exɔ ta me.